pɔge la a tuo boma kɔɔra, o tare pɛbile ka a boma mine a wa polis, brush aŋ be Ana pɛɛ na a be o nu, ane libie kyɛ ka ɔŋ tuo mine meŋ ane sliver pɛrɛɛtɛ, Polish, ane brushsiri ane spray ane a taa gyamaa la boma aŋ be Ana pɛɛrɛɛtɛ ŋa poɔ ɔŋ a tuo ne.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

Seemaa la be bone poɔŋ, taaleɛ, gyɛlee, bɔɔdeɛ, alebasa, vaare aneŋ amine nɛne la a be a bone poɔŋ.

Mɔnaaho la agyɛŋ teŋeŋ kyɛ ka gboŋgbaga bilii a be o eŋaŋ, a gboŋgbagehe mine gaa yie gyie kaŋaa waana ana gyie ni a mɔnaaho ne aŋ gyɛŋ ka a gboŋgbagebilii a be o eŋaŋ ne. Ana gyie ŋa eɛ moɔ.

Yiri lombori kaŋa la ka saamo sââ eŋ nyɛ daare aŋ gaŋ a gie gaa ka wɔɔyɛri gori gɛŋ ka bohoŋ gyeɛŋ ka kugbe daare meŋ are kyɛ ka saa meŋ la ko ana gyie ŋa liŋliŋliŋ.

Daanŋ la ka noba be, ana daa na boma mine aŋ Bebe la bɔɔdɛɛ samaane ane zeɛre bontare ba maalɛɛ bonzenne a daaŋ a woo katawie kpoŋ ʋŋ meŋ kube maaroŋ kyɛ ka mine meŋ a te mare biiri kyɛ kyɛne a para

Pɔgebɛre bayi la kaŋa e la nasaali ba ne sukuubiri la be karendie poɔ, ana sukuubiri nyɛ eŋa maa la yaga ba kaarɛɛ ana nasaal pɔgɔ nyɛ a laala kyɛ ka a nasaal pɔgɔ a ti kaŋa, onɔŋ na o naŋ ti tarɛɛ biraao eŋvolopo o boŋ.

Noba la be kɔɔtɔg ka mine ziŋ ka mine are kyɛ ka ba filag meŋ yagli ana kɔɔtɔŋ piipare dɔglɛɛ taabul zu kyɛ ka baagi meŋ dɔŋli a taabul na zu paali.

Daare ane deri la are koɔ seɛŋ belaa ana koɔ ŋa nengyɛmaa be la a koɔ poɔ a duuro dɔɔ ane pɔgɔ taa la bie a koɔ ŋa a duuri

pɔge ane dɔɔ la a yɛre kente boma, a kyɛ seɛre kyɛ ka noba. meŋ zeŋ a kyɛ kaara ana pɔge ne dɔɔ ŋa baŋ seɛra, ba eŋɛ Kente ane nubanne ane kɔkɔmare.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

Noba la wa ba vooti, ana vooti bontarre biŋɛ a baalɔɔte bɔɔsiri biŋɛ a tabol zuri ka baalɔɔte screen meŋ biŋ biŋ kyɛ ka a noba kyɔŋ foɔli ka mine meŋ gba la kyɛge dangɔne zu kyɛ kaara ba.

Dieo kogir la? plastic chairs ane leather chairs mine aŋ tare kuri gbɛ ana hɔl la aŋ be kaa hɔl ŋa meŋ o tare screen ɔŋ mare kyɛ ka speakerri meŋ a la be ana hɔloŋ koŋkobo.

Sokpoŋ zu nyɛgenne la toŋ, ka saabo saaaŋ a gyɛŋ a zie zaa ka wɔɔyeɛre a yi leri kyɛ ka lɔɛ mine a naŋ kyɛne lɔɛ beɛraa, lɔɛ bilii ka ana naŋ kyɛne kyɛ ka mine aŋ saaŋ.

Wɔɔbɛrɛ ayi la be moɔ poɔŋ kyɛ ka nasaali meŋ be ba lɔɔre poɔ ana wɔɔbɛrɛ na kpakyagaŋ a lɔɔre beree opuori ko kaŋa kyɛ la tori kaŋa meŋ kyɛ ka daare a gyili a zie na a wɔɔre nyɛ ane a nasaali naŋ be na.

Noba la a be gbori poɔ, ka ana gbori na meŋ be koɔ poɔŋ ana noba na vɔgeli la ba zupile a de teɛ saazu ka ba mine meŋ a kaara zie kyɛ kyɛ ka bidɔɔbile kaŋa meŋ aŋ bebe a la de o nu teɛ Saazu a puoro ana gbori na eɛ buluu kyɛ ka boma be a gbori poɔ bela.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la be saien lapo poɔ ba gyaa yɛrɛɛ bonpeɛli kyɛ ka boma be kɔlbaare bee rɔbari poɔ kyɛ baŋ tɛɛsirɛ ana boma na a yele baŋ deɛ kyɛ ka kaŋa meŋ ziŋ a kaara o taa na a kyɛ sɛgrɛ.

Noba la a be koɔ poɔŋ, ba toɔmɛŋ pargiri, mine ba yɛre kpare ka mine meŋ are yɛre singilɛti Ana zie ŋa ba mɛ bonkaŋa ʋʋ do kyɛ koɔ meŋ a yire ziiri ka zie e a woo ʋʋ leɛ gbankulaa tɔ belaa.

Noba la goɔri sɛɛkili are a sɛoro ba yɛrɛɛ ba seɛbo boho a leŋ booho meŋ ba gyuŋ kyɛ ka kyiimɛ meŋ be ba gbɛɛŋ ba mɛɛ gie a panti o Gaana filag Kala a kyɛ dorɔɔ boma meŋ awoo gele a ne a taa eŋ ana gyea na ba naŋ mɛ.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

Yiri la baŋ mɛ o zaa de veɛlɛ ka a die kaŋa a baa do paa ana deri ŋa ba penti a la pɛɛle kyɛ ka a kyɛnsarii meŋ a e zeɛre kyɛ baŋ maale a zie a wuo. parki tɔ ka lɔɛ meŋ a paaki paaki ana ziiri ne kyɛ ka daare meŋ are ana lɔɛ ne seɛŋ bela.

Bipɔgebelee banaare la ba laaraŋ bayi pɔgee ba zuri kyɛ bayi meŋ ba pɔge ba zuri kyɛ ana bepɔgebelee nyɛ ,ba tarɛɛ siliva laa ka sèè purimo be ani siliva laa na poɔŋ.

Bibilee la be koɔ poɔ a tug parre kyɛ ba wa yɛɛre kparrre kyɛ ana bbibiilee na eɛɛɛ noba aŋ kyɛglitaa bannaare aree a kyɛgli bayi ka ana bayi na lantaa kyɛgli neŋyeni a bibile o be saazu bela

Tuo daa la a are tanwogi kaŋa seɛ kyɛ baŋ mɛ gyie a tuo daao ne seɛ, ka pɔgeba e noba aŋ tuo kʋʋ an ba silibere tarre beɛre ana pɔge na kaŋa tare goka a kyɛ leɛ kaara o nuudur seŋ.